nu dere asas dumma dumma ogaydes gammoy olaythafe olaythi gurofappe issi sieeray issoy issuafe dummatiya oogaydees nu woogay qass dummatikkonne nuderihaspiya oonatetha qonci siyaba

issi issi heerata geeshshatetha naagidi lo7o wogen naagoy nu asay issife lo7o bessan uttidi lo7o carko okkidi issife loqo palamettanaw giigisowosoti lo7ethi bessiyawa

nu heeran asay issife gididi issi heeran medhetida metota gidin qas gade dichchas maadiya oosota gidin issife qofa laamettidi ooththiya oosoti wontonu gadiya cieyada sinthe baana mala daro go7aymees

Ethophphiya daro urathanne daro matha oykkida nabe gidishin ha daro wogatha oykkida gadiya issipetheththan issipe gidashee issipetheththaa qonccissawus; etha gishshawu nu issipetheththaanne nu dummatheththaa shaakkidi eroy bessiyaaba.

nu gadeyan dumma dumma woogati doosona ha wogata bonchidi nuni masqalatan qaysisi bodyan aaththiya wode nugades diya oonatetha gitatethara erisiyees

Kawoyka gidon issi issi dichasi woxiya asati dhuma besani po'iya xompeta woyko koronteta gakena besa gathanasi lo'ethi baaxetanasi he oothasi besiya hanotadani polana besesi.

Xomppetha woykko heeraa poo7issiya korinththe oosotha issi gadiyappe hara gadiya dakkonna bessatha gaththidi poo7isoy nu gadiya suure ogera diccashedeyssa qonccissees.

xompe oosota issibessafe arabessa qass gakkenabessafe gakkonasa mithatan issi issifotan qachidi suureyo geragasoy nu gadiya bolla kornti oosoti yeheyadanotakka gidin suriyo gerana guy nuuppe deriyasappe naagetiyaba

po7iso oosota gakkennabessa diccenna gadetan xuuro ogen gakkana mala gita ooso ooththoy nu gadees bessiya baawa

Goshshanchchati gidin kawo oththon aqiya asay bantta demida mishshiya besiyiya aqqotan woththidi wonttos koshshiya wode ekkanawu isdi bessan suureson woththidi go'eteththay nu asappe nu dereppe nagetiza oththo.

Kawoy Wonto dicahas oothiya ososti nu gadiya wonto wodeppe woddeni dicada lametada sinthe banaysa erisesi.

Kawo eqoteththa bessata kawoy gidin dere asay suure ogen geeshshateththi diya ogen naagikko hayssi ooththiya oosanchchataskka lo'o malla.

gade laames kawoy bessiya oosota oosoy nu gadiya wodera hara deretara ginatethan sinthe baana mala maaddes

Kawoy suure gidida ogiyara issi oosota oothidi go'a bolla peeshikko wontho gade laamiyas de'ya go'ay guuththa gidenna

kawoy ooththey a wosoti kawo usanchataska gidin nu dere dichaska gidin issi issibatas wodera giigisoy wonto nu gadeya laamettanawu sinthe baanawu di7eya wayssa bissees

daretetha asay issife utidi issibessan shiiqidi bantara issifeka ishe wolla dubbu shishe wode aaththi yabessaa misati nu gadeyas lo7o koshshi yaabata

Issis heeratan kawoy dalga keeththata keexxidi hara qasse asata keeththi baynash metootiya asa gidin qass hara miishata gelssana ooththi awosoti nu deriyas dichaska bessiya ooso.

Ifila'eqeqotata suure ogera go'etethi qasseno heerati cooban coo medhete argetan bantawogiya odiya qaamisiyawatan kundenna mala lo'o qasse hessafe aaththidi daro go'anmees

Ifila haggaziya keeththati ha7i wodiyappe wodiyan diccishe beyssi nu gade asay daro wode qoppenna shin asa bolla yaaddanotappe attanawu maadey mishidees.

Kifile hagazo keeththatikka nu asaas daro koshshiyaba kase wodiyan gidikko nu asay haho ogeta kanthidi bishshe ogiyan hayqqosona ogeyan dhayosona hissafe ha'i qantha bessan bessan keexxidi giigissoy nu asay laame ehishshe dizayssa qoncisees

Issi shoro gade hara shoro gadera gaytetiya ogetaka giddin qassi issi issibata giggisidi issipetetan sintha sugeti maddiyaba

issi issi nu heeran oosetti bonna oosota deetti bonna hara gaden daro lammadettidawa gididi nu gaden qoncon nayssata ooratha oosota shiishidi baaso gidida ooso gera suure oben ooththifoloy nu gadeya dichas lo7o maaddiyaba

dichas baaso gidiya oosota yalaganayti qasseka olqidiya asay ubbay woxxidi ooththikko nu gadeya laamettanawu de7e aawa gidiya gisha suure ogen suure gidida ooso ooththanas nuuppe naagetes

asi sinthe baanawunne diccanawu bessiabatappe koyroteye bahaso gidida oosota suure ogen ooso gidiya gishaw nu yalagati suure gidida ooson sinthe baanawu bessoosona

Issi issi qobetida asa sure gidida ogeni xeeloyi qasi asa nayiti mata bonichisoyi nu gadiya daro wogati deesi issippeteththani qase danayisi erisiyaba

Asa nayta maata bonchisoy kawoppe giden qass dere asappe naagetiya ooso.

matumatetha ginatethay nu gadiyes zokko meqeth nu gadiya wonto diccanawu laamettanawu bessiyawa sika asa naytas de7iya maatappe siwa

deretetha erisiya kardeeeta woykko payida woderanu asay kessidi go7eteyakko wonto daroppe lo7o wosota ooththana oge miciyabatappe issua gidees

issi issibata diccida gadetan gidin hara hara biittatan polettida oosota wodera nu deri asaakko gaasoy woykko dera udere asako oloy nu deri asay go7ettana wessiyaba wodera maadettana mala ooththes

issi eratan polettida oosota wodey deyade issi bessafe hara heerata aasoy heera bolla oosettida oosota nu deri asay suurira siyana go7aemees

nu gaden biccidi yeletida yalaga nayti gidin isiissi asay qasse gadiyapfe kanthidi hara gadeta kanthidi buussay gade laamekka hanawu hara qasse oratha worathata baata beyida bata wultisanawu suure gidiyaba

Nu gadiya nagiya asay suren sarotetha nagikon kametara gakida danitaka sure ogen xelikon nu gadiya bolla hiya qohoy wideppe wodden guxishe biyans gishaw hw oaoy sinthe banaw beses.

nu gade sarotetha naagiya asay gidin haraqassi heera asay issife gididi issifetethan dichchas baaxetanau koshshees issi nu yelatethafe nu naytappe nu amatappe naagedeyawa

Sarotetha naagiya eqotati nu heeray iitenna mala sarotethay laalettenna mala issi essi asay isso ara qohettenna mala suure gidi dawugen ooththidi nu gadiya dichchosona.

Gade sarotetha naagiya asas e gade hara gadera gayti ason eqqidi baynta shempo immidi gade sarotethas baaxetiy asas gita bonchoy bessees asay nu gadeya oonatetha naagi siya asa.

Issi issi gade lamanaw bessiya ossota suure gidida ossoy qasse hara qohenna ogen issi issi mata nu ogera oththoy maado nugadiya lamettana mala oththees.

politika oosoti suure gidida ogera qas eratethannne onto dichas baaxetiya ogera gidikko lo7o maaddiyaba

Gade asay issife gididi suure gidida ugen qass suure gidida qofa issife laamettikko nu gadiya issifetethan sinthe hessadanka hara qass wopbe gidida ugera wobetethan dendikko puloykka wobe gide.

Asay issife shiiqidi nu gadiyan issifetetha qoncesosona bullachatan hara hara issifetetha oosotan issifeye shiiqidi issifetetha darbatan erisoosona.

Kawoyi nuu deriyas besiya oththota eqqitata wodera gaththoyi qase dere asayikka bessiya oththota wodera poloyi nuu gadiya baxetada sinththe bana mala sinththe sugees.

kawoy nu dere asas bessiyabata qass wodera shiishoy qasse dere asayka kawos bessiya oosota wodera oosoy kawoynne dere asay issife sinthe baanawu ooththiya oosota qoncisees.

kawo baggara deriya koya oosota gidin qasseka hissi hissi dichchas oosetti oosota gidin wodera pooloy qasse wodey dishin issifata ooso oothidi keessay nu gadeya laamettanau oge woykko baaso gidees

Nuheeran deiya darku duuzata suure ogera ego'etethay ne qass giyan ehidi issisibata wurora laametethay nu gadiya unto diccanaw deia hidota bessiyaabatappe issaa.

Nu dere tophe asay hara gaadara likkettanawu baaxetiya baaxetethan sintha dendo demmanas hedaro pushetosona shin qasse hize deri asay baynta worthida oosoppe demmiya murotara gaththidi go'ataka dhoqisoy koshshi yawa.

dere asay dichchas bessiya oosota oosoy qassi issi isi heran diya eqotatikka nu gadi bidichchanawu issife gididi oosoy nu gadiya laamettanawu dendo gidiyaba gidiya gisho he ogiyannu bessiya oosota wurthanawu nuuppe xeelettes

Issi issi medhetetha heratha sure gidida ogera nagoy nu heeras de'iya c'arkoynne loo'o mathi hananaw de'iya sinththa woga nagises.

Woratanne bazzota sure gidida ogen naagidi wontto nu yeletethaas yaa asaas ee sure ogiyan naagisoy koshshiyaba deriyappeka naagettiya ooso hessa oothanaw nu gade asaas bessees.

issi issi oosota wodera nu qase polanawu wode ehida miishata go'ettidi malas ekkikko dhoqa detxatan timirte hexxatan mazgabu oosota ooththanawu go'ettiya miisheti nu wodeya go'ettidi nu oosa polanawu lo'ethidi go'a imoosona

Nu bola qaso nosoti nuni coo hargetani kundena mala nu bolla kifiley nagetana mala go'iyaba.

deri asay sifeqididi nu deriyu disho ooso ooththanawu qasse sintha kushe ekkidi puccida asaykka nu gadiyu sinthe dafiya oosota ooththanawu bessees essi nu gadiya laamettanawu koshshiya uke

dicciya gadeti bantawonto dichas bessiya oosota wodeppe doommidi gade laammanawu bessiyadan ooththishe sintha dicha ayfe bessiyabata lo7ethida bursan poranaw de7oosona.

Deriyeya dichchiya wosota qass nu7eera sinthefiya wosota wodera issife zoretidi oosoa minnidi oosoy nu gadeyas laame hees.

Zino laythatappe doomidi qasse haya laythatan gidin sintha wuditan oosettana wotheti abatappe issoy katama oykku nu heera geesho woosata heera geeshshidi naagoy darubatappe nuna naagees.

Haa marikato nayiti timirtee tamarisishshe de'osona tamarettikka erateththa demiya kaha daliggisiya timirtte keththanni banitta ajuteththa odappe dommidi timiritiya tamaranawu awayi ayeti yeedin timirtte keththanni tamarisjshe de'osonna .

Kawo eqotatape isoyi tamareta tamaro keththa gidishshin hayiss qase kawoyi isida isotappe issuwa gidishshin heranni de'iya asayi go'etanawu banita daburida daburappe ayife demanawu go'ees.

Tamare nayta sure ogeni tamarisoyi gadiya wonto lametanawu ,tamarida asayi , hupheyi dicida asayi , wonto gades de'iya ogiya eriya gishawu besiya ogera nayta tanrisoy, nayti qase timrtes denidana mala denthetho oosota oosoyi deretethappe , aayetappe , aawatappe nanigetesi.

Timirte keeththati dumma dumma wogi deeya asay dumma dumma aqu aqiya asay issife gatettidi bantadi'iya ufayssa qoncisiyasi qoncisiyabessi qasse bantas diya eratetha shammidi sinthe dichiya ogetappeyssa.

Ogeti gukkiya haaththan qassi saloppe yiya iratan ee daaburidi iitenna mala obenna mala nogiya kooloy nu deriyappe naagetiya ooso.

Kase wodiyan nu asay goggeya haatha ne coo bessafe biya haaththa wiilishe daro hargetan waphidosona hayygin geeshsha haaththa issi bessafe issi bessabessan essidi koshshiya go'a imoy bessiya dicha oge.